mo:tar ɗaukan ita:ʧe jawanʧi ana sa:mun irin wannan mo:to:ʧi ne a gurin irin ʤe:ʤina hakannan inda ake sassaƙa ita:tu:wa ko kuma biʃijo:ji ake kaiwa ʧikin ga:rii a sarra:fa:su sai a da:wo: ma muta:ne wanda suke jin irin girkin abinʧin sijarwaa ja:wanʧin mo:tan tana da ka:ta:ko a bajan ta inda ake jin ɗan fiilii a bajan da ka:taako: inda za a zuba ita:ʧuʧʧuwan koko ka:ta:kwa:je kuma jawanʧi mo:tan na: da igija inda ake ɗaure ka:takwa:jen sabo:da idan ana tu:ƙi kada su subule su faɗa a ƙasa irin wannan mo:ta za: ka gan su manja: ne haka nan ake amfa:ni da su gaban sune yake da amfa:ni: da irin wata: ba:ja hakan nan bajan kuma da janda ake ji da:su da irin abinda ake ʤa na: ƙafa da guda: huɗu a ʤikin mo:tan irin wannan mo:to:ʧin su: ake ɗaukan ka:ja da su bajan ma itaʧe ko ka:ta:ko za: a ija ɗaukan wasu ka:ja da su ana kai wa muta:ne masana’antassu idan kuma motan ta ɗan sa:mu matsa:la ana ija kaita gurin ma:su gya:ra su dan taɓa abu ɗa:ja ko biju a ɗan gyara ta ta fito tsa-tsaf kaman ma bata la:la:ce: ba sabo:da kata:kwaje suna da nauji da irin biʃijojin da ake sassaƙawa dan haka a wani lo:ka:ʧi mo:tan tana ɗan samun matsala duk da dai an gina ta ne sabo:da ɗaukan ka:ja irin ma:su nauyj hakan nan amma: ko abinda ba mutum ba dole da gaʤija

wani mutum ne a filin gona yana riƙe da kayan aikin shi kaman matuƙa haziiƙii da shuƙi wato yana ko shuka ko kuma girbewa kuma bayan haka idan ya ɗan hahhaƙa rai yasa kayanshi sai ya shuka idan kuma gonan tana buƙatar ruwa lokacin da ƙasa tai ƙarfi zai zo ya faffesa mata ruwa kuma bayan haka zai na zuwa idan ciyayi suka ɗan tattaru a cikin Amfanin gona ya ciccire ciyawa da hargiitsinsa bayan haka kuma yana da dabbobi a ta wanii sashin gonassaa yana kula da dabboobinsa yana fito dasu suna cin ciyawa da harawa bayan haka idan mutumin yazo gona yana sa riiga da wando mai ƙarfi da takalmi irin manjan takalmin nan da ake sawa ake zuwa gona wanda yake kare mutum daga abubuwa maasu jin ciwo wa kuma ruwan sama idan ana yi zai sa saboda ya kare shi daga ruwa da kuma rana mai taushe jiki idan mutum ya zo gonanshi zai zo lokacin da Kayan amfanin gona suka yi za a yi girbi zai zo da ɗan mutane a tayashi a girbe amfanin gona bayan an girbe amfanin gona za'a tara su a wuri ɗaya a saka su a buhu bayan an yi hakan nan za'a kai su gida su wainda suka taimaka mishi za'a a ɗan sanmuusu daga cikin amfanin gona abuubuuwa kalakala mai gona ke shukawa yana shukan masara yana yin na shinkafa yana yin na wake.

Kasuwa wani wuri ne inda ake saye da sayarwa. A wasu wurare akwai ranakun da ake yin kasuwa, kamar Talata, Alhamis, wasu kuma ranar Juma’a. Kowanne gari yana da ranakun kasuwarsa dabam. A kasuwa mutum idan ya je, babu abin da ba zai samu ba. Akwai sashe na kayan abinci, akwai sashen kayan sawa, akwai sashen nomomi da kayayyakin gona, sannan akwai sashen kayan ɗaki. Duk abin da kake nema, idan ka je kasuwa za ka iya samunsa. Ga shi a nan, ana sayar da dankali da albasa. Mutane duk suna harkarsu, ba wanda yake shiga cikin harkan wani. Idan ka kai inda kake so ka ga abin da kake nema, sai ka tsaya ka yi ciniki. Idan farashin ya yi maka tsada, idan ka san farashin da ya kamata, sai ka biya. Idan kuwa farashin bai yi maka daidai ba, sai ku yi ciniki da mai kaya. Idan kun daidaita, sai ka saya. Idan kuma ba ku daidaita ba, sai ka nemi wani wuri daban. A kasuwa kuma za ka ga motoci da sauran manyan ababen hawa. Idan masu sayen kaya suka gama saye, za a samu masu ɗaukar kaya su taimaka a kai musu inda za su shiga mota su tafi gida. Kasuwa wuri ne na shaƙuwa, domin idan ka je za ka haɗu da mutane iri-iri, al’ummomi daban-daban, wasu da ba ka saba ganinsu ba. Wasu ma bayan ka haɗu da su a kasuwa, ba lallai ne ka sake ganinsu ba. Idan kana neman wani abu, ka fita ka je kasuwa, za ka samu. Amma idan kana gida kana neman abu, ba lallai ka same shi a cikin unguwarka ba.

irin wannan kasuwa ana kira ta ne rukumi ko kuma kasuwar rago wannan kasuwa ce inda mutane suke samun wuri su biya kuɗi sai su zo da ɗan katakon su ko da ƙarfe da ɗan riga da za su sa a samanta saboda ya kare su daga ruwa da rana kowa yana sa abinda yake so ya siyar ne a cikin rukuminsa wasu suna sa shinkafa wasu suna sa wake wasu suna sa dawa wasu suna sa gero wasu hatsi ma kadai suke sawa wasu ko suna saida dabbobi raguna da sauransu wainsun su kuma irin kayan wasan yaran nan suke siyarwa da su yar bebi wasu kuma kayan karatu kamar littafai da kuma irin abubuwan da ake rubutu da su alƙalami da sauransu wasu ma harda irin kayan gyaran jikin nan suke siyarwa wasu ko kayan mata ma suke siyarwa a irin wannan kasuwar kuma kasuwar tana da irin maza nan wanda suke karɓan haraji idan ka buɗe ɗan inda rukuminka bayan wata wata za a ana zuwa ana karɓan haraji daga gurinka saboda kaima kana sanaa kana samun riba ya kamata ka biya gwamnati haraji saboda a samu ana taimaka ma ƙasa da harajin ita irin wannan kasuwa idan ka zo ta ba abin da ba za ka samu ba a dai haka nan muna ganin maza sosai kamar su suka fi yawa irin wannan kasuwa ga motoci nan da suka zo da ita sun faka ta a waje sun zo inda za su siyar rukumin da suke so su siyar a gun sun tsaya a bakin rukumin mata ma suna zuwa irin wannan kasuwa amma dai taro ya nuna cewa

aure ta rabu kala kala akwai inda su gaisuwan su kwanciya suke a ƙasa a gaban iyayen amarja su gaida iiyayenta da danginta su nuna kansu cewa mu ne mu ka auri ƴarku akwai kuma wanda idan zasu taru ne su da abokansu su je gidan amarya idan suka je za'a shimfiɗa musu abu su zauna dangin amarya a gagaisa su ce sune angwayen amarya a feshe musu turare su bada kuɗi su tafi: akwai kuma wanda ba'a ma zuwa gaisuwan kwata kwata akwai wanda idan aka je zasu zosu zauna a kan cinyan iyayensu a gagaisa a ce wane neya auri wacce wacce ce ta auri wane bayan haka kuma akwai wanda su kuma a gargajiya ma su ba su ma damu ba da gaishe da iyaye ba za su je ne irin inda boka yensu suke suje su yi ta gaishe da boka yensu suna gode ma boka yensu akwai wasu masu gaisuwan a bakin ruwa suke:zuwa su yi da abokan arziki da ƴan uwa a zauna a cicci abinci a sha na su irin kalan gaisuwansu kenan wasu kuma su gaisuwar ta su za a je ne a can wani guri haka nan inda akwai irin ciyawoyi haka a zo a ɗan zauna a gaggaisa a nan ma ake ma ɗaura auren a sa fararen kaya a ci kwalliya a sa kaya ma:su kyau wasu kuma za su zo ne cikin gidan iyayensu idan aka je gidan iyayensu a je a mummusu faɗa a gaggaisa a ce to wane ja zama ɗa ko wacce taa zama ƴa a gaggaisa a samu a tafi

ka:wari: na: ku:ɗi: a:bu: ne: da ake sa:mun ʃi a ʧikin ra:fin te:ku wa:to daga ʧikin dabbobin da suke ra:fin te:ku a ʧiki ake samun ʃi da: ʃii ake amfa:ni: da ʃi: akan ku:ɗii ake saja da sijarwa: idan ka: sai a:bu ʃi: za: ka: ba:jar a ba: ka ʧanʤi: to janzu: da ido: ja: bu:ɗe a ka zo: a ka sa:mu ku:ɗi: ʃi: ne: a ka daina amfa:ni: da ʃi: amma: kuma har janzu: ka:wari: na: ku:ɗii: a:bu ne mai ma:himmanci ana: sa:mun ʃi: ne: a kudanʧin Aasija da kuma jammaʧin Afirika wa:to: ka:wari: na ku:ɗi: a:bu ne wanda ake amfa:ni: da ʃi: so:sai janzu ma: a lo:kaʧin aure ma: ana amfa:ni: da ʃi: ana jin irin sarƙan wuja da dan kunna:je: ko kuma ma a irin wa:su: guraren muta:nen garga:ʤija suna amfa:ni: da ʃi suna ma:gungu:na wasu ma har a:si:ri suke yi da ʃi kuma har janzu dai jana da da:ra:ʤa: so:sai musamman a ƙasa:ʃen afirika mutane suna jawan amfa:ni: da ʃi ana abu:bu:wa da ja:wa da ʃi: har ki:tso ana ji da ʃi a sa ʃi a ʧikin ga:ʃi yayi kyau so:sai wasu muta:nen ma su: har irin abinda ake sawa a kwankwaso suke yi da ʃi ma’ana ʤigida: wanda ake amfa:ni da ʃi: ake kyau wasu ma: har a ƙafa suke sa:wa: suke irin sarƙan ƙafannan da ʃi wa:su ma: abu:bu:wa da ja:wa suke ji da ʃi: wa:su suna sar:a:fa: ʃi ma: suji: riga: da ʃi: wa:su ma har hu:la: duk suke ji da ʃi kamar irin bo:ka:jen nan ma: suna sawa a wujan sune kamar sarƙa so:sai murza:ni ha:kannan kuma sijan ʃi dai har janzu jana da dan da:ra:ʤa ba dai a ʧe: wai ja: ƙa:rar da da:ra:ʤa

ku:ɗi: ja: rabu kala-kala a ƙa:sar mu ta Na:je:rija wa:to kudin dai duk ɗaja ne: amma: dai akwai manja: akwai ƙana:na: kaman a misa:li akwai naira bijar akwai naira go:ma akwai naira a:ʃi:rin akwai naira hamsin akwai naira ɗa:ri: akwai ɗa:ri: biju akwai ɗa:ri: bijar kuma akwai dubu ɗaja ita dubu ɗaja ita:ʧe babba: a ʧi:kinsu duka kuma da akwai ma irin murta:la: kaman naira a:ʃi:rin murta:la: ake kiranta da kuma ba:jan haka ma: naira hamsin da ana kiranta mai gida: mu:ta:ne: uku wa:to jarurrukan da suke ƙa:sar guda: uku mahinmatu sune aka sa su akan naira hamsin kuma ma to dai bajan nan dai ka:fin a zo nan akwai inda idan kaʤe da kuɗi: wa:to ba za ka ija amfa:ni da ʃi: ba sabo:da ku:ɗin idan ba na ƙasan bane ka kai waani ƙasan ba:za: ka ija amfa:ni: da ʃi ba kuma da akwai ka:fin ra:ju:wa: ta ʧanʤa akwai wani kwabo da ake kiran ʃi sile kuma akwai wanda ake ki:ranʃi ƙwanda:la wa:to: da: ƙwandala ma da za:ka ija sijan mo:ta da ita lo:kaʧin rajuwa na nan da kyau amma janzu ƙwanda:la ma ina za: ka ganta bale: ka sai mo:ta janzu idan kana so ka sai mo:ta ai sai milijo:ji za: ka ija sijan mo:ta da ita ku:ɗi: abune mai ma:himmanʧi a tare da ɗan Adam sa:bo:da idan kana da su: za: ka ga mutunʧi wanda ko:wa zai na mutunta:ka wanda ja: fi: ka ma zai mutunta:ka idan ba kuma ba ka da ku:ɗi: za: ka ga raʃin mutunci a ra:ju:wa Allah jsai mana arzi:ki mai albarka

Obanabaisi wani sarki ne a garin Binin wato jahar Edo state, sarki ne lokacin iyaye da kakanni, kuma ita sarakan nan ne da jama’a suke san su sosai. Saboda a lokacin turawan Burtaniya da suke sowa su canza ma ‘yan mutanen baƙaƙen fata al’adu da kuma komai da suka saba da shi suka iyaye da kakanni na yi. Shi wannan sarki ya tsaya ya yi tsayin daka, y a ce ba wanda zai canza masu irin abin da suke yin a gargajiya. Saboda abin gargajiya haka suka tashi suka ga iyaye da kakanni suna yi, kuma su ma ɗin wa’yannan turawa abubuwan da suke so su kawo, su koyama baƙaƙen fata ai suma abubuwan gargajiyan su ne. kuma ma bayan haka ma turawan bas u da mutunci, hak kwasan mutane ne suke yi daga maza han mata, suna tafiya da su, suna mayar da su ‘yan aiki, su je suna masu aikin gida da aikin gona. Had duka ma ake masu, wasu su ma a yi ma matan fyaɗe, a yi ta dukan mazan ko kuma a yi ma matan fyaɗe a gaban mazan. Shiko wannan yai tsayin daka sosai, ya tsayawa matanen shi. Wannan sarkin har a lokacin shi ba kowai da turawa a kai faɗa ba, har masarauta da masarauta ma suna faɗa. ko a wani lokaci dai da aka zo kuma aka kama shi a shekara ta sha tara da goma, da aka kama shi aka je can aka kai shi wata ƙasa aka sa shi a kurkuku. To a nan ma har ya samu ya mutu, to bayan muwan shi aka aka dawo da shi garin shin a ƙasar Edo. A nan aka zo aka binne shi, mutane sun shs baƙin.

A ɓangarena akwai hanya daban-daban na zaɓen iri, ko kuma na duba iri da ya kamata a yi shuka, a yayin damina. Hasali ma, akwai iri ire-ire daban-daban wanda ake kilace su bayan an gama noman su, a aje su saboda shuka shekara mai zuwa, ko kuma damina mai zuwa. Wa’annan irin, suna da kyau sosai sannan kuma suna ba da abun da ake so in akai amfani da su, amma kuma duk da haka, akwai ɗan aiki da ake musu. Mai gona, ko manomi, ko masu noma suna zuwa su zaɓa iri, ko saboda kyanshi, ko saboda saurin nunanshi, ko kuma saboda rashin buƙatan taki sosai da zai yi, kafin a cire shi. Wani lokaci, in aka karɓo irin, akan tsaya a kula sosai a tsintsince mara kyau daga cikin masu kyau, saboda mene? Saboda kar a shuka ya ba da matsala. Akan kalli irin, a ciccire bakin masaran, misali idan masara ce, ko in gyaɗa ce, a cire wacce ba za ta fito ba, kafin a kai ga shuka.

wannan gidan bene ne irin na mutanen da a da masu kuɗin gari su suke da irin wannan gidaje a na jin su ne da irin wannan abu da ake gina shi da ƙasa ake mai irin ayyuka masu kyau haka domin ya fito gidan irin gidajen nan a lokacin da duk masu zama a cikin gidajen nan an san suna da shi ‘yan akwai ne talakawa wa zai ba su irin wannan gida talakawa su suna zama irin ‘yan ƙananan gida da za a yi shi a ji ɗakuna irin goma ko ma fiye da haka mutane da yawa suna cikin gidan suna amfani da bayan gida ɗaya da gurin wanka ɗaya a nan ma ɗin dai ba wai bayan gida da yawa bane amma ana irin samun irin ƙwara biyun nan ko uku za a samu na mai gida da na matan shi da na ‘ya’yan shi a da idan kana da wannan gidan ai kai ka fi kowa saboda wan ’yanda suke zama a cikin gida irin wannan suna da ƙasaita amma a yau fa ya dawo irin gidan ƙauye ya dawo gidan da yanzu ma idan ka na da irin wannan gida kallan mutanen da ake ma amma dai a mutanen da ɗin an san kai maa su kuɗi ne a cikin irin mutanan da ɗin ba wai irin su wanda ba su da komai hannu shuni haka nan ba a da dai mutanan da suna da samu idan su ka yi ɗan ayyukan su dan kaɗan kaman irin gona haka nan su ka yi girbi su ka sama kuɗi sai su zo su siya fili su irin wannan gidan don fili ma ba wai fili babba hakan nan ba ɗan fili ƙarami ma zai iya gina gidan a ɗaura sama akan ƙasa amma gidajen a lokacin da suna da kyau suna da dogon zaure haka da ɗan ɗakuna wani za ka sama ɗakuna uku wani biyu wa’yansu ma har ɗakuna takwas saboda irin gidan gidan babban gida ne inda dangi da yawa suke zama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

Salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiriin namu, wanda a yau za mu tattauna yanda ake safaran amfanin goonaa baajan an ji girbii. To, a mu dai nan ƙasarmu da ba a ci gaba sosai ba, yawancin gonakinmu ana safaran abubuwan amfanin gonanmu ne a kan mashin kamar yadda wannan mai hoto ya nuna, a mashin ake safaran kaya domin a kai shi gida ko kasuwa, ko inda za a je a ajiye. Amma ƙasashen da suka ci gaba su suna da motocin ma da za su je har gona su kwashe kayan nasu, su tsintsince mai kyau da mara kyau duk mota zai maka, amma mu dai kam ga shi da mashin ake yi ko ko a yi amfani da jaki a fito, a kwaso shi daga gona, ko amalanke, duka ana amfani da su wajen kwaso amfanin gona a kai su gida. Daga gida kuma za a iya a shirya su inda za a tafi da su kasuwa, ko kuma a ajiye a rumbu in ba na siyarwa ba ne, ko duk a inda kake ajiyewa za ka ajiye. Amma mafi akasari kam mu a nan munaa amfaanii ne da mashlin ɗin ko ko amalanke, da sauransu. To, a haka mutum zai jide su a baya ya ɗaure su wani za a zuba su a buhu ne, wani kuma ɗaura su za a yi, a ɗaure da igiya, ya yi ta tafiya da mashin ɗin a hankali har ya kai inda zai jee ya ajiye. Tunda mu ba mu da motocin da za su riƙa kwashe mana amfanin gonanmu a ciki. To, haka muke, wasu ma da, a ka ake ɗiban amfanin gonan a kai gida.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

wannan shi irin sarkin nan ne na yarabawa to mutanan gari sun zo su bashi gaisuwa kuma su nuna murnan su na son shi wato kowa ja zo ja ji shamee shame a ƙasa ya tsuguna zai gaida shi ga shi nan shi kuma ya sa rigan shi ta sarauta mai kama da siketi a wuyan shi ma murzani ne a kan shi ma da murzani a kai mai hula su kuma ga fadawan shi nan a kusa da shi sun sassa jajayan riguna suma ɗin dai wanduna ne ga shi nan kaman siketi kowa ga shi nan maza da mata anzo ana ɗaukan hoto idan dama aka zo fadan sarki haka za ai ta ma sarki fadanci to idan aka gama mai fadanci sai a zauna a gajama sarki dalilin zuwa idan sarki yaji mene ne dalilin zuwa sai ya ce masu to tunda kaza kaza kuka zo da shi to ni ma ɗin ga abinda zan yi akai idan kuma sarki ya ga ba zai iya komai akai ba sai ya ba su haƙuri ya ce to su yi haƙuri ba zai iya komai a kai ba amma dai da zaran ya samu yanda zai yi da shi zai yi masu magana sai su ce to shikenan sun gode allah ja ran sarki allah ya ƙarama sarki martaba kowane sarki yana son irin haka sarki yayi ta murna yana godiya harma a ce allah ya ƙara mai tsawon rai gashi nan dai kowa yayi kyau yayi mur a nan fadan ga fadan ma ita ma mai kyau ce

wannan shine ake kira kaffa kaffa da lokaci to da turawa su ka zo suka koyawa baƙar fata yadda za kaffa kaffa da lokaci saboda baƙar fata su da ba abin da ya da me su duk abin da ya zo musu rai shi haka su ke yi ba za su ce wannan lokaci na kazaa bane wannan lokaci naka za bane a’a su ba abin da ya sha musu kai duk abin da ya tashi kawai za a je ne ayi shi amma idan mutum ya tsara lokacin sa ya san cewa wannan lokaci kaza zanyi kamar yanzu a ce ƙarfe bakwai zanyi wanka kafin ƙarfe takwas na gama shiri ƙarfe takwas da rabi na bar gida ƙarfe tara ina gurin aiki na fara na fara kun na na’ura ta na fara aiki amma idan mutum bai yi kaffa kaffa da lokacinshi ba kafin ya sani ƙarfe taran nan zai tashi daga barci kuma ka tashi ƙarfe tara daga barci ƙarfe nawa ka san za ka kai gurin aiki a hakan nan ma hin baka yi wasa ba sai a koreka amma da mutane su ka fara kaffa kaffa da lokaci kafin su kwanta za su sa abun nan mai ƙara na agogo wanda lokacin tashin su na yi zai tashe su da asuba suna tashi da asuba za su fara wanke bakinsu su yi komai su yi wanka su zage baya su tafi gurin aiki to hakan ne shi ya fi kyau a ce mutum yana so ya sayi wani abu ba wai kawai mutum zai je ya ɗauki kuɗi ba ne yaje ya siya abu a’a sai mutum ya kaffa kaffa ya ce a lokaci kaza ya kamata in sai abun nan wannan lokacin ba na buƙata. kamar sabuwan riga ne kana da riguna da yawa kawai sai ka je ka ɗauki kuɗi ka ce za ka sai riga a’a ai ba haka ake yi ba wata ƙila takalminka kwaya ɗaya ne sai kace a’a wannan lokaci na siyan takalmi ne riga kuma a siye ta wani lokaci domin rigunan nan akwai su takalmin nan kuma babu shi hakan nan dai ake yi

Wa`yannan `yansanda ne irin na raba faɗa din nan. Kamar yanzu in an samu matsala a cikin Anguwa ko ko a al’umma, su ake kira su zo su magance matsalar. Idan aka yi matsalar ta fi ƙarfin iyaye da manyan anguwa, aka ga cewa abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, sai a je a kira su, su zo su hukunta wa'yanda suke ba da matsalar. To, irin wa'yannan ko da ɓarayi aka kama, su ake kira. Ba a bari a dinga dukan ɓarayi har a kashe su. Don a wasu wuraren in aka kama ɓarawo, maimakon a kai shi ga al'umma, ko kuma a kira irin `yansandan raba faɗa, sai a mashi duka har a kai shi ga hallaka. To yanzu an hana irin wa'yannan abubuwa a cikin al'umma. Idan ka kama ɓarawo ka tafi can ka kai shi inda ake kai shi gurin `yansanda. Idan kuma ba ka da lokaci, sai ka tara mai jama'a a zo a riƙe shi, in ya so wani daga cikin jama'u ya je ya kira `yansanda, Don idan ka kama ɓarawo ka sa aka mai duka ka mai tururuwa, ko kai ba ka dake shi ba, idan kai ne silar da ka sa aka mai duka, dolenka ka tafi kurkuku. To, ma'ana, ka riga ka yi kisan kai, kuma ba yanda za a yi ka cire kanka. Wasu ma idan aka kai su wurin nan haka kurkuku, to shi ke nan har ƙarshen rayuwansu, ba su ba fitowa, haka za su zauna su yi ta rayuwa, sai dai idan sun ci sa'a, in sun sake yin zaɓen wani shugaban ƙasa ya zo yana son ya tausaya ma wa'yanda ya ga cewa sun ɗan yi hankali a kurkuku.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

Wato idan aka ce Komon Faireganansi Komflikashun yana nufin matsalolin da mata suke fuskanta yayin da suke da juna biyu waɗannan matsalolin sun haɗa da hawan jini, wanda zai iya shafar uwar da kuma jaririn da yake cikinta. Idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba sannan kuma yawan ciwon jiki mace mai juna biyu tana yawan jin ciwon jiki, ciwon ciki, ciwon baya, a lokacin da cikin ya fara girma. Sai kuma zubar da jini mai yawa ko ciwon jini dake faruwa yayin ɗaukan ciki. Sai kuma ciwo ko kumburin ƙafa, ƙafa na kumbura ko jin ciwo saboda nauyi. Sai kuma ciwon sukari na ciki, wannan yana faruwa ne idan jini yai yawa a lokacin ɗaukan ciki. Sai kuma zubar jini ko kuma rauni daga cikin ciki yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta yayin juna biyu.

Bambance-bambance a kan magana ne a kan hanyoyin sada zumunci ko kuma kafafan sadarwa. Kafafan sadarwa hanya ce mafi mahimmanci a yau da gobenmu, wanda ake magana a kan cewa hanyoyin sadarwa da amfaninsu shi ne yaɗa labarai ko kuma yaɗa wani saƙo daga dandazan mutum mafiya ƙaranta yawa zuwa dandazon mutane masu yawa. Bada saƙo ta hanyoyi kala-kala da iri shi ake kira da hanyoyin sadarwa, da kuma mene ne amfanin wanan hanyoyin sadarwa? Saƙo ya isa zuwa ga inda ake so ta hanyar sadarwa ta wasu abubuwa na zamani ko kuma na gargajiya, shi ne ake kira da hanyar sadarwa. Fata dai shi ne kawai saƙo ya je inda ake so, kowa ya samu. A hanyoyin sadarwan nan, akwai na zamani irin su gidan telebijin, radiyo, gidajen jaridu; a na da kuma akwai hanyar amfani da ƙarar bindiga, ƙararraki kala-kala, kayan kiɗa, da kuma hayaƙi. Da fata mai sauraro zai gane cewa me ake nufi da hanyar sadarwa da kuma amfaninta a cikin al'umma. Hanya ce wacce ake iya aika saƙo zuwa ga inda ake so saƙon ya je, domin kowa ya ji me ake ciki, ko kuma saƙo ya isar ma wanda ake so saƙon ya je ma. Bisalam.

A ƙasashe da jihohi na ko’ina a duniya ana samun masu sharan titi wato a nan ƙasa tamu ta Najeriya muna kiran su masu sharan titi, yawancinsu suna tashi ne da asussuba su zo su share titi da kuma kwalbati na kusa da titi za su share shi tas su kwashe su je su zubar bayan titi ɗin idan suka gama sharan titi kuma sai suna zuwa su yi sharan wuraren aikin gwamnati. Idan suka, idan ya so ƙarshen wata gwamnatin jiha ko kuma gwamnatin tarayya sai ta biya su, ya danganta daga wanda ya ɗauke ka aikin, idan gwamnatin tarayya ce ta ɗauke ka ita za ta biya ka, idan kuma gwamnatin jiha ne ita ma nan ita za ta biya ka. Amma yawancin su ma gwamnatin jiha ne ke ɗaukan su waɗannan, an fi samun su ne a birni da wuya ake samu a ƙauye, yawancin ƙauyukan nan su ba su san hakan ba, ba a wani sharan titin ƙauye kuma ba za ka samu datti a titin ƙauye ba saboda mutanen ƙauye suna daɗan hankali, amman mutanen birni duk inda aka ga abu sai a zuzzubar da shi ba wanda ya damu da ko abun mai kyau ne ko sai a hankali, an aka gama shan ruwa a wurgar da leda, aka gama shan kwalba a wurgar da kwalban ko me aka gama yi sai a hantsina shi akan titi, wannan kuma abu ba kyau saboda idan baƙi ma na niyyan su zo gari su ga gari sai su ga gari ko’ina ya yi dauɗa, ai hakan nan ba alkairi ba ne, shi ya sa gwamnatin jiha kona tarayya suke ɗaukan waɗannan mutane su ba su aiki kuma yin hakan na sa mutane su sami aiki.

Gidan sharaki a Hausance yana nufin gidan da aka yi shi da ganyen sharaki ko kuma ƙasan sharaki gida ne wanda ake yin shi da ganye koko da ice yawanci a karkara ake samun irin wannan gidaje, yin gidan yana da tsada amma ba sosai ba kuma gidan yana da kyau amma bai da dorewa musamman idan aka kwatanta shi da gidan da aka yi shi da siminti. To, irin wannan gidan sharaki idan aka yi shi ba a mishi kariya don ba shi ma da kofan wucewa kuma ba shi da irin katanga ɗin nan, to idan aka yi shi hakan nan ake barin shi a wangale hakan ya sa to ba shi da ma ɗorewa kwatakwata, idan mutane suka zo mutane dai suna son yin irin shi musamman irin wurin shaƙata wa idan mutane suna so su yi wurin shaƙatawan su kalan irin na karkara hakan nan saboda ya fita da ban da kalan na mutane wanda suke yi irin yadda yake da kyau na zamani. Sai su yi gidan su kaman na sharaki hakan nan a zo a zauna a huta a sha farfesu, a sha shayi. To, shi wannan gidan na sharaki da laka ake yin shi bayan an sa me laka sai ai amfani da ganyen sharaki ko kuma tubalin sharaki a sassa a saman shi wannan gini to irin wannan idan akai ruwa mai ƙarfi ruwa na iya yarda shi ko kuma idan aka zo akai tsawa ta faɗa akan shi yana iya rushe wa, ba ma haka ba idan gidan ya kwana biyu sosai yana iya lalacewa don haka ba kowa yake son yin gidan sharaki ba, mutane sun fi so su yi gidan su na siminti don ya fi jurewa, ammam ko a karkara inda kayan gini yake da wahala dan na sharakin nan dai shi suke yi suke rufa wa kansu asiri saboda kayan siminti na da wahala.

malamai sune wa’inda suke koya ma yara karatu da rubutu wato malamai an san su ne tun da duniya ta fara tun usilin bara lokacin iyaye da kakanni aka san malamai saboda su suke koyarwa. malamai akwai na addini akwai kuma na boko akwai kuma ma na kowane addini suna da malamansu to wannan dai malamai su suke koya ma yara da manya ma karatu malamin ka shine kamar iyayem ka domin kuwa ka fi ma zama da malamin ka a fiye da iyayen ka saboda lokacin da ka ke yi a makaranta ja fi lokacin da ka ke yi a gida yawa malamai dai an san su ne da ba wa yara tarbiya kuma idan yaran sun yi laifi dole su masu hukunci donma wai yaro yayi laifi malamin shi yamai hukunci kai iya uwa ko uba baka isa kaje kai magana ba domin idan kaje kai magana ɗanka yaga kana yawan faɗa akansa ɗanka zai lalace ya ma zo yana ma malami raini kuma idan yaro yai ma malami raini dole a kore shi daga makaranta malamai magadan annabawa Allah yai ma kowane malami na duniya albarka malamai suna fara koya ma mutum tun kafin ya fara magana wasun su ma yara ana kai su ne irin makarantan farko inda yaro zai je yasha bacci wata ƙila uwa ko uba sun tafi aiki don haka ba za su iya zuuwa da ɗa aiki don haka sai a kai shi can makarantan farko malami shi zai mai komi ya ba shi abinci ya ci idan ma yayi kashi ya cire ma ya gyara mai yai mai komi to idan kuma aka lura malaman addini ma suma suna ƙoƙari sosai don malaman addini suma ɗin kusan komi suke koya ma yara na addini idan malami bai koya ma yaro ba

Wannan bayani ne a kan yin kafa-kafa da lokaci a da mutane basu damu ba da lokaci, basa tsara lokacin su yanda ya kamata mutum ya tashi ba da wuri ba kuma ma yaje aiki ba da wuri ba duk abunda zai yi sai ya yi ba da wuri amma kuma da aka zo aka samu yanda aka koyawa mutane yanda ake kafa-kafa da lokaci mutum kaman yanzu idan zai kwamta zai sa agogon shi mai ƙara saboda idan lokacin tashi ya yi agogo ya mai ƙara ya tashi saboda kada yaje ya tashi ba da wuri ba yaje wajen aiki ba da wuri domin idan kaje wajen aiki ba da wuri ba dole ka samu matsala a gurin aiki toh yanzun da aka kawo kafa-kafa da lokaci mutum ma zai iya ɗaukan littafi ya rurrubuta abunda da yake so ya yi kaman ƙarfe goma zan je inyi kasuwa inje in siya kaya kaza kaza idan kuma ƙarfe biyu tayi zanje in sallah idan ƙarfe huɗu tayi zan je inyi sallah in ƙarfe shida tayi zanje inyi girke in bawa dangi na da ‘ya’yana idan ko ƙarfe takwas tayi a lokacin zan kwanta bayan haka ma kaman yanzun a ce lokacin da ranan da bana aiki ba mutum zai iya kafa-kafa da lokacin shi kaman mutum yace to yanzun na tashi takwas na safe kaman tara haka zan ɗebi kayana nayi wanki bayan na karya kumallo idan na wanke kayana ace zuwa ƙarfe sha-ɗaya haka na gama wanki bayan na gama nazo nayi goge-goge in goge ko ina a cikin gidana bayan na gama goge-goge in ɗan samu in ɗanyi kallo a kan kayan kallo na bayan haka anjima kaɗan bayan na ci abincin rana in ɗan samu ɗan wani litttafi na ɗan karanta ko kuma in tafi gidan kawata inje in gaida ta zuwa dai ƙarfe biyar na dawo gida na ɗaura girkin dare.

Akwai kitso kala-kala a duniyan nan kowace ƙasa tana da kalan kitson ta ko a gari namu muna da kalan kitson mu kala daban-daban wato kamar mu hausawa yawancin kitson mu dukka baya ne bayan dukka baya sai muyi irin ɗan hawa biyu ko kuma muyi gaba da baya amma wasu yare kamar yarbawa suma na zare suke yi iyamurai suma na zare suke yi bayan haka akwai wasu yarurruka daban-daban saboda yarurrukan kaɗai a wannan ƙasa ta mu su guda ɗari bakwai da saɓa’in da bakwai ne wasu ma idan sukayi kitson sai a samusu ‘ya’yan ƙwallon nan a sasu suyi kyau kitso dai ya rabu kala-kala sabida kowanni yare suna da nasu bayan anyi kitson mai ɗan irin zare-zaren nan sai a zo a ɗaɗɗaure shi a kakkame shi a sa musu wani irin abubuwan kwalliya na ado a sa shi ya yi kyau kaman a ce mutum za tayi aure harda su murjanai ake sawa a ciki ka ga amarya ta fito tayi ras idan ko haka kurin ne mutum kaman mutum zai ɗauka yaje gurin aiki sai ya kame shi a baya ko kuma ya kame shi a ta sama kitsotsi suna da kyau amma yanda zamani ya ʧanza ba a wani kitson sosai yawanʧi gaʃin doki a ke sanyawa ko mutum ya sa ma kan ʃi mai yazo ya yi irin na turawa na ˀyan bil-adama kan ya yi tsiriri ya yi sumul-sumul abun ʃaˀawa, amma kuma wasu su basu ma damu ba haka zasu bar kan bazar ba wankewa ba gyarawa ba komai haka idan kazo kusa dasu kaǳi kan nan yana wari yana busa babu to ʃi ne ake so a ɗan gaya wa mutane a dinga kwalliya

ko wacce ƙasa na duniya da wani Jaha akwai irin ‘yan ɗanbe wanda suke yi amma na wasa ba na gaskiya ba kamar yadda turawan Burtaniya da kuma na Amerika da suka zo sun fara irin wannan wasa na ɗanbe ana kallo a kan abin kallo da kuma kala biyu ne, wasan ɗanben akwai wanda ake yi da hanu ake duka a fuska akwai kuma wanda ake yin shi, haka gurin ana duka a jiki ko ta ko ina a wannan ma har wasu mutuwa ke iya yi, toh a mu kasar mu nan ta baƙaƙe yadda ake yi shi ne mutane za a taru a cikin kasa azo a sa su a tsakiya su wanda zasu yi faɗan da aka sasu a tsakiyar mutane suna gefe suna tattafa musu su kuma su ta faman ɗanbe idan suka yi ɗanben wanda aka yar a kasa toh shi ne ya faɗi idan ko da aka yar da shi ya girgirce ya mazace ya mike tsaye garam toh shi kenan sai ya cigaba da faɗa idan ya mike ya yar da ɗayan toh ɗayan ne ya faɗi hakan dai har su yi ligis su ci duka su yi ligis su rasa yadda za su yi wanda yayi duka ya ci duka ya rasa yadda zai yi ya kasa tashi shine ya faɗi shi kuma ɗayan shine ya zama mai nasara, mai nasaran za a zo a riƙe hannun shi sama ayi ta ihu ana tafa mai sai a ɗakko irin kofin nan na kyauta ko kuma irin abin nan da ake sawa a kwankwaso na kyauta azo a sa mai ko ko a bashi ya daga sama ya nuna ma duniya, duniya ta taya shi murna a tattafa mishi sannan shi wanda ya faɗi ya rungume ɗan’uwan shi ko kuma ya bashi hannu su sha hannu yace toh yanzu ina ma murnar cin wannan faɗan amma ko zaku haɗu a mako na gaba.

ˀa lokacin da muke yaara ˀakwai lokutan da ˀidan muka fita muna yin ƙishin ruwa muna so mu sha ruwa kuma babu ˀinda ma zamu samu kofi ko kuma buta ko kuma gora mu sha ruwa ko `yar roba hakan nan sai mu je mu samu bakin famfo ˀidan ˀakwai famfo ˀa gurin mu je mu buɗe mu saka bakin mu mu tsaya muna shan ruwa hakan yana yiwuwa ne lokacin da yara ko ko magabata ko kuma magidanta hakan nan, ko matan ˀaure ˀin za su wuce wuri suna jin ƙiishin ruwa kuma basu da kuɗin da za su sai na rooba ko ko na kwalba ko ko na leda sai su zo su buɗe famfo su zo su sa bakinsu su shaa ruwa to ˀirin wannan ˀabin yana da ˀusili ne tunda ko kuma mutane ˀidan za su tafi gona ko kuma suna dawowa daga goona ˀidan suna yin ƙishin ruwa sai su zo su buɗe su shaa ruwa ˀidan ma sunyi gurin su jiƙa jikinsu su ɗan ji daɗi su samu salama to dai yanzu dai da yake cigaba yazo mutane da yawa basa ˀirin wannan ˀabin, yanzu famfunan ma ˀirin wa`yannan ba mutum baya ma ganinsu ˀa waje saboda kowani gida yanzu ˀidan ˀaka gina shi mutane suna yin famfunansu ˀa ciki don haka ba ˀa cika yin na ˀal`ˀumma ˀirin na wajen nan ba sai dai ˀidan mutum yaje irin guraren kaman ƙauyukan nan haka shi ne zai yi ya samu ˀirin na ˀal`ˀumma ˀIrin na ˀal`ˀumma hakan nan jaji ˀamfani da shi ˀamma ˀidan ˀa birni ne ma ba ruuwan ka da ˀirin na ˀal`ˀumma ba zaka ma ganshi ba, sai dai ˀin zaka ʃiga gidan mutum ka rooƙa ˀa baka to da yake ma yanzu ˀirin ruwan ledan nan ma yanzu yayi yawa sosai dana gora mutane shi suke siya wanda basu da kuɗin siyan na gora sai su sai na leda to dai cigaba dai gaskiya yana da ˀamfani sosai saboda ˀa ˀirin wannan ma mutum zai sa baki baka sani ba ˀakwai `yar tsutsa tana fitowa daga ciki ta zo ta shige ma ciki ka shiga ˀuku ˀamma ko ˀidan da kofin ka ˀidan ka ɗiba duk ˀabin

Kasuwoyin kauye ana cin sune a ranaku daban daban, ba koda yaushel bane idaln mutum yaje kauye zai samu kasuwa amma dai idan mutum yaje kaman ace akwai wanda ake cinsu ranar litinin akwai wanda ake cinsu ranar talata wasu laraba wasu alhamis wasu juma`a, wasu asabar wasu ma har lahadi ake cinsu idan mutum yaje ranar cin kasuwa zai samu kasuwan ta cika tayi makil duk abin da mutum yake so a cikin kasuwan ma zai samu amma ko idan ba ranar cin kasuwa bane zai ga kasuwan tayi fiyau ba mutane a ciki, ko kuma a ranar da ba kasuwa ba sai kaya suyi tsada. Amma ranar kasuwa idan mutum yaje komai araha yake yi kuma bayan haka ma idan mutum yaje zai samu su irin su ganye ganye ganyen itace irin su ganyen da ma na rashin lafiya irin na magani ɗin nan da ake yi bayan haka ma irin kayan abinci mutum zai gansu barkatai a ciki, idan ma ba haka ba irin kayan sawaa takalma jakankuna hakan nan ranar kasuwa duk ba abin da mutum ba zai samu ba amma ko idan ba ranar kasuwa bane wani lokaci ma ko irin ganye mutum yaje siya ko ɗan timatir ɗin nan haka ba lallai ya samu ba sai mutum yaji jiki ya dinga yawo yana zagaye ko ina amma ko ranar kasuwa a bakin titin kasuwa ma kana zuwa zaka samu abin ka ka siya kayi gaba to shi ke shi yasa mutane suke son zuwa kasuwan kauye saboda komai yana araha a can ba kamar na birni ba inda komai yake tsada wani idan ya gaya maka nawa yake sayar da abu idan dai yak kaga ba zaka iya siya ba ka taya sai yaji haushin ka ya ƙi sayar ma yace kayi gaba ka bashi guri amma na kauye in kaje zaka zage baya abunka kai ta cinikai ya har kuɗi ya zo iya daidai yanda kasan zaka iya biya ka ce musu kai kaza zaka iya biya. Idan ka biya kaza ɗin ai shi kenan sai ka karɓi abin ka ka wuce kai gida saboda haka mutane da yawa sun fi son zuwa kasuwannin kauye, mutane basu cika

Tashin asuba daga baccii ba ƙaramin aiki bane a wurin waɗansu mutanen, wasu ko ba abun da ya dame su asuba nayi koda sun sa aagogo mai ƙara ya tashe su ko da basu sa ba zasu miiƙe daga gado saboda zuwa aiki ko ko zuwa kasuwanci. Amman wasu koda suna aikin da kasuwanci ba sa zuwa da sauri sai sun gama ɓata lokaci tukunna sai su je, wasunsu ma idan suka je wurin aiki idan aka je irin abunan wanda ake yi wanda mutum zai je ya danna hannun shi sabida cigaba a san lokacin da kazo aiki. Idan suka je suka danna masu a ƙarshen wata ba`a biyansu kuɗin su daidai saboda kullum su a gantalin latti suke amma dai wasu za su tashi da wurii da asusuba sun kama hanya sun tafi aiki sukan kowani wata kuɗin su cas suke karɓa wasu ma saboda kasuwancin su ba abun da ya dame su da asusuba zasu tashi su tafi wasu ko idan suka dinga sharɓan bacci sai wajen karfe goma ko sha ɗaya, wasu ma sai karfe ɗaya ma suke tafiya gurin kasuwancin su kafin nan irin mutanen nan wanda suke son sayen abu da sassafe sun gama sassaya a wurin makwabtan su sai mutum yai tacewa wai shi ba`a sayen kayan shi amma ko shi baya hana kan shi bacci ya tashi ya tafi kasuwa idan kuwa baka hana kanka bacci ba ka tashi ka tafi ba za`a biyo ka har giida a zo a saya kayan ka ba, dan haka tashi safiya sosai yana da muhimmanci a wajen ɗan Adam komi yin bacci da wuri ma yana da mahimmanci don ko idan mutum bai bacci da wuri ba, ba lallai ya iya tashi da wuri ba kuma tashin nan da wuri idan mutum ya yi zai samu albarkan tashi saboda abubuwan da mutum zai samu da yawa suke amma kuma idan mutum ya tashi da latti abu ƙalilan zai iya yi ko ma idan mutum yai bacci da wuri sai ya tashi da wuri zai samu jikin shi duk yayi ƙarfi ya mai daidai yayi zamzam komi lafiya lau amma idan mutum yai bacci da latti zai tashi da safe sai ya ji jikin shi na mai ciwoo.

Sa agogoo mai ƙara ya tashi mutum bacci da safe yana da kyau sosai saboda wasu idan basu sa agogo mai ƙarar nan ba su iya tashi daga bacc kuma haka nan zai ja masu matsala a aiyukan su na yau da kullum amma idan mutum yasa agogo mai ƙara lokacin tashi na yi zai miƙee caras ya je yai aikin da zai yi, idan ma irin masu yin gyaran jikin ɗin nan ne da safe mutum zai sami lokaci sosai yayi gyaran jikin shi Mutum na miƙewa da safe ya kamata ya je ya wanke baki bayan ya wanke baki idan zai fitaa ya ɗan momotsa jiki yasa kayan motsa jikin shi ya je ya zazzagaye anguwansu ko ko ya ɗan zagaya bayan gidansa, haka nan ko kuma tsakiyan gidansu na ɗan wani lokaci zuwa mintuna kaɗan mutum ya zo yayi wanka ya zo yasa kayan shi ya karya kumallo sannan ya tafi aiki, idan kuma ba masu irin zuwa motsa jiki ba ne, mutum na tashi idan yai addu`ar shi ya gama abin da zai yi sai yai wankan shi ya karin kumallo yai gaba abin sa. Idan kuma masu kasuwancii ne bayan mutum ya gama motsa jiki mutum zai iya komawa bacci domin ko saboda kasuwancin kansa yake yi ba ma ice mai tik bare a`a saboda mutum ko ƙarfe nawa yaga dama ya tafi aiki damuwarsa ce, in ma mutum yaga dama a ranan ma ba zai je aiki ba zai yi shame shame a gidansa ya sha bacci saboda aikin nasa ne kuma ba wanda ya isa yace mai bari na bari ko yi ban yi ba ba ko ko kaje aiki a ce ma to yau dai an sallame ka daga aiki saboda aikin bana ubanka ba ne, amma dai mutane da wanda ba aikin kansu suke ba wasu suke ma aiki dole su sa agogoo mai ƙaraa saboda lokaci nayi mutum ya tashi da wuri ya samu ya tafi wurin aiki

Ana kiran shi biki koko taron murna, irin wannan akwai taron bukukuwa kala-kala a Hausance, akwai bikin sallah wato idil-fitr ƙaramar sallah, da kuma babban sallah idil-kabir, akwaI bikin suna akwai bikin aure, akwai kuma bikin musabaƙa akwai bikin walima, to wannan yana nuna mana cewa biki abu ne na jin daɗi, za a tara mutane dangi maƙwabta maza da mata, a dafa abi nci kamar su shinkafa taliya nama, da abubuwan jin daɗi su cincin da sauransu, a haɗu a zauna a ci abinci ana shan lemu wato lemu na kwalba, da akwai kuma bikin murna, bikin murna shi ne kamar mutum yana sana’a,, ko idan mutum ya samu ƙarin girma a wurin aiki, za a haɗu a taya shi murna, a zo a ci a sha lemun kwalba a sha ruwa a huta, ana ta sa ma mai shi albarka, ana ma mai shi adu’ar Allah ya ƙara mai buɗi,

A kowace al'umma da ƙasa akwai wazirai. Wazirai su nee irin mutaanen da suke taimaka wa sarki. Akwai wazirin da yake cikin fadaa wanda yake kula da kotun sarki. Akwai kuuma wazirin da yake kula da komai harkoki na sarki. Akwai kuumaa waziran da su kumaa can waje suke ba cikin fadaa suke baa kamar irin masu anguwa hakan nan. Da abu ya faaruu a alˀumma sai an zo an faɗa masu tukunna sai su su zo su faɗa ma sarki. Kowa dai da aikin da yake ma sarki. Akwai wanda shi nee ma yake kulaa da kalan kayan da sarki yake sa wa ya ce wannan ya yi wannan bai yi ba. Akwai waɗanda suke raka sarki wurin gwamnatin tarayya koo ko gwamnatin jiha. Idan sarki yana da wani wuri da zai je saboodaa ya isar da saƙon gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya, su waɗannan wazirai su suke zuwa su faɗa masu, su ce to, Allah ya gafarta sarki ga shi sarki yana so ya yi ma wane ko kumaa wance Magana. Idan aka zo, idan aka gama sai su zo su raka sarki fadaa, su san cewa sarki ya dawoo fadaa lafiya lau kafin su komaa gidajensu su kwanta. washegari kumaa da safe haka za a zo a cigaba daga inda aka tsaya. Saboodaa lafiyar sarki da mutuncin sarki yana da, ba ƙaramin muhimmanci bane da shi acikin al’umma, idan wani abu ya faaru da sarki, ko bai da lafiya ba a taɓa faɗaa, har sai lokacin da wazirai suka ga cewa ya kamata al’umma ta san sarki bai da lafiya. Ko mutuwa idan sarki yayi daga bakin wazirai za a ji. Amma a ce wazirai basu fitoo sun faɗaa ba, wani ya ji ƙishin-ƙishin ya.

Tashi ƙarfe shidan safe yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Saboda idan mutun ya tashi ƙarfe shidan nan zai iya samu ya yi duk abubuwan da yake so ya yi kafin ya fita aiki. Na farko idan mutun ya tashi ƙarfe shida zai je ya wanke bakin shi bayan ya wanke bakin shi zai iya zuwa yayi salla ko kuma addu’an shi idan ba musulmi ba ne ya je ya sa kayan shi na irin zuwa zaga gari ɗin nan ko kuma zuwa inda ake motsa jiki ɗin nan. Bayan mutun ya sa komai shi ya tafi inda ake motsa jiki ya je ya mommotsa jiki ya dawo in ya dawo sai ya zo ya samu yayi wanka ya karya kumallo, bayan mutun ya karya kumallo ya ɗan zauna ya huta sai ya debi kaya ya sa kayan aikin shi ya ɗauki jakan sa ya tafi aiki. Idan mutun ya ɗauki jakan sa ya tafi aiki in ya ka ya dawo da yamma ya kwanta da wuri, wani lokacin ma kafin ƙarfe shidan ma mutum ya samu ya tashi. Amma kwa idan mutun bai kwanta da wuri ya to wannan tashi ƙarfe shidan zai na ba shi wahala saboda in ka kwanta da wuri ma ba lallai sai ka sa irin agogo mai ƙaran nan ba za ka iya tashi ƙarfe shida abunka sakayau ka kama hanya ka tafi aiki. Amma idan ka ce wai kai za ka yi irin baccin ba da wurin nan ba, to se ka tashi ma irin ƙarfe takwas ko ƙarfe goma. Don haka ake ma mutane faɗa ko likitoci ma suna cewa mutun ya samu ƙal aƙalla baccin awa takwas ko kuma awa bakwai hakannan, saboda idan mutun bai samu irin baccin awowin nan sosai ba zai iya samun kuma hakan zai iya sama mutum damuwa sosai-sosai saboda idan mutun ba ya ma bacci da kyau mutum zai iya dinga ramewa a tsaye mutane su ɗauka kana da damuwa ne koko ba ka da lafiya nan ko isasshe bacci ne da baka samu shisa kake ta ramewa a tsaye, kuma hakan yana iya sama mutun irin ciwon kannan dan haka ya kamata.

Ayyukan da mutum zai iya yi bayan ya tashi daga aiki da yamma. Bayan mutum ya tashi daga aiki da yamma, zai iya tafiy irin gidan gargajiya, ya je ya ga abubuwan da ko kuma gidan da ake ajiye dabbobi ya je ya ga dabbobi. Ko ma ba haka ba mutum zai iya samun abokinshi ko kuma ɗan uwanshi ya zauna su yi hira sosai mai ma'ana kamar hirar da abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa ko kuma a garinsu Ko kuma abubuwan da suke faruwa a cikin danginsu. Ko ma ba haka ba ma mutum da ɗan uwana ma za su iya yin hiran auren su ko ko hirar ‘ya’yansu. Abubuwa da yawa na faruwa a rayuwa don haka idan mutum. Idan kuma mutum ba ya son ya yi wannan. Bayan mutum ya tashi daga aiki zai iya zuwa ya gara gidansa. Kamar ayyukan gida kamar mutum ya yi wanke-wanke daga kwanukansa, ko kuma ya yi wanki ko ya wanke bayan gidansa da masensa. ko mutum ma zai iya zuwa ya ya gyara akwatin kayansa, ya fiffito da komai da komai ya gyagygyara. Ya yi goge-goge ya yi ya gogge ko’ina. Idan mutum ma ba ya so ya yi haka, mutum zai iya fita da ɗan yamman nan ya ɗan fita yana ya ɗan zagaya cikin ʔnguwa yana tafiya yana ganin makwabta: da ‘yan uwa ana gaggaisawa. Wannan ma shi ma ɗin ja ji amma ba wai mutum in ja dawo daga aiki ja zo ba motsa jiki, ba komai ba ya zo ya kwanta, ko kuma ya shiga kallon tibi. Ba kodayaushe ba ne mutum zai na kallon tibi. idan zaka iya kallon tibi kamar da daddare haka ja fi. Amma idan mutum ba ya irin ɗan motsa jikin nan akwai damuwa. Saboda a rayuwan nan dole mutum yana.

Soyayya da aure abu ne a tsakanin mace da namiji. Daga soyayya ake zuwa ayi aure. To aure abu ne mai muhimmanci, da kuma jin daɗin. Kana da natsa mace da namiji sun fahimci juna suna son juna. Sun yarda da abun da kowa yake da shi da mai kyau da mara kyau. Sun yarda zasu zauna sun zaɓi wannan, wannan na zaɓa shi nake so. Shi nake so na aura ko kuma bayan aure duk da dai an san soyayya daban take da aure. Soyayya ba duka halayen mutane mutum ke ganewa ba. Bayan aure ne mutum ke gane cewa a'a wane kaza ashe wannan abu da ya nuna min ba haka ba ne. Haka yake. Amma kuma yanda muka sani zaman aure sai haƙuri. Amma soyayya abun daɗi ne, ubangiji ya ba mu masoya masu imani. To soyayya tana nan a ko’ina a duniya. Mace da namiji ana son juna a ci abinci tare. Ayi hira tare idan ranka ya ɓaci ka zo ka gayawa masoyinka idan na shi ya ɓaci ya zo ya faɗa maka. Idan ku ka dawo daga aiki ku faɗawa juna abun da ya faru yanda ranar ku ta kasance da sauransu. Idan aka zo ranar soyayya da ake yi a watan biyu na wata, ka siyawa saurayinka abubuwan alkairi shi ma ɗin ya siya maka abubuwan alkairi. Idan lokacin bikin sallah ya yi haka ko kuma wani abu ya faru, ka siya mishi kayan, shj ma ɗin ya siya ma. Kaga abu mai kyau ka tuna da saurayinka.

Wato giya dai, ita dai wata aba ce wadda take da illa a jikin ɗan Adam, musamman ma mata. Saboda haka ake wa mata kaffa kaffa da maganan shan giya, saboda maza suna da wani abu wanda yake kakkarya abinci a jikin su da sauri., Wanda ba zai sa giyan ta zauna da yawa ta masu illa ba kafin su fitad da ita. Amma ko su mata abun da yake kakkkarya masu abinci a jikinsu, ba ya karyawa da wuri, saboda haka zai sa giyan ta ɗan zauna na ɗan wani tsawon lokaci, ta yi tasiri a jikinsu kafin nan ta kakkkarye kafin nan su je su yi fitsarinta ko kuma su yi kashinta tukun na. Don haka yana ɓata masu hanji, bayan hanji kuma yana lalata hanta. Yana sa ciwon hanta, hanta ta yi koriya jir, ta kama ciwo ko wani ma in ba a yi sa’a ba har lahira. Wani ko in samu wanda zai ba shi wata hanta guda ɗaya sai a samu a taimaka a ba shi ɗaya, amma ko wanda shi da wanda zai bas hi hanta ko ɗaya, hakan nan dai za a bar hantan nan har mutum ya mutu. Shi ya sa ake faɗan ko da ma masu sayar da giya tallan giya suna yawan cewa, duk mutumin da bai kai shekara goma sha takwas ba daga mata har maza kar ya sha giya. Amma to yanzu rayuwa ta ɓaci, sai ɗan shekara goma sha biyar ma suna sha giya abin su hankali a kwance. To shi ne yanzu ake so a ɗan wayarwa da mutane kai, ya ɗan fi wayewa da suka saba da shi a da.

Kullum ina yin wajen awa uku a hanya kafin na kai wurin aiki. To yau dai ina so ku yi tafiya da ni a mota ku ga yanda zan tafi. Wato yanzu dai ga kayan aiki na nan dai na haɗa. A wannan jakar akwai na’ura ta wanda nike amfani da ita wuri aiki da kuma sauran littattafaina. A wannan kuma akwai jaka da nike riƙewa yar ƙaramar jaka da nike sa kuɗina da wayana a ciki. Ita kuma wannan jakar ita kayan abinci na nike sawa. Yanzu zan bar gida ƙarfe shida da minti goma sha takwas. Yanzu ina kan hanya kuma na tashi gaskiya da wuri saboda har sai da na ɗan gyagygyara fuskata na shafa su jan baki, ga shi nan kuma duk da haka na fita da wuri ga shi nan yanzu na bar gida ko’ina da duhu. Yanzu Na isa gurin aiki bayan awa: uku ƙarfe tara kenan na isa gurin aiki. Yanzu kuma yamma ta yi na tashi daga gurin aiki. Na tashi daga gurin aiki ina tafiya gidan. Na bar gidana da duhu yanzu ina komawa gida da bayan ko’ina ya yi duhu. A yanzu da nike komawa ga shi nan ina tuƙi zan koma. Ina da ɗan abun motsa baki a cikin mota kamar irin su lemun kwalba ina ɗan tafiya ina sha, har in kai gida. Ga shi nan kuma ina ɗan mu ku shi wannan ku ɗan kalle ni ku ga yanda nike rayuwa ta na yau da kullum. Gaskiya yin tuƙi ba ba abun sauƙi ba ne. Amma dai kuma ya fi gantali a titi.

Ayyukan gwamnati na samun fa’idojii sosai daga bayyana albashi idan ya kamata albashin gwamnati yana nan a bayyane idan albashin gwamnati ya bayyana idan albashin gwamnati ya bayyana yana sa mutane su zauna su so juna saboda sun san cewa ba a yin amfani ana biyansu dai dai kan aikinsu ba wai a ce wai kai wani kayi aiki dai dai da wannan ko ka fishi yin aiki kuma amma Anpi biyanshi a kan ka ba idan ana biyan ma’aikata dai dai da kayan aikinsu zai ƙara musu karfin guiwa su yi aiki mai kyau su taimakaa ma gwamnati su dinga zuwa aiki kullum kuma su na yin komai yanda ya kamata saboda ana ba su albashin da ya kamata kuma ana biyansu a kan lokaci idan gwamnati ta bayana albashi kowa yasan cewa idan ina wanan guri ko ina wanan jaha gashi kaza zanna karɓa ya fi kwanciyar ma ma’aikata hankali idan kowane ma’aikaci idan ka tambayeshi zai gaya maka yana son zuwa aiki yana jin daɗin zuwa aiki saboda mene saboda ana biyanshi albashin da ya kamata don haka gwamnati ta ƙara ƙoƙarii tana biyan ma’aikata albashin da ya kamata saboda idan gwamnati ba ta biyan albashin da ya kamata za a samu matsaloli sosai barin ma a ce a irin makarantun gwamnati za ka ga masu koyarwa malamai ba za su so suna zuwa makaranta kodayaushe ba za ko sun zo ma ba sa yin farin yikin zuwa su koma ma jara suna jin haushin yara

zindadi da murna ja na bisa taimakon mutane idan kana da abu ɗan uwanka bai da shi ka taimaka mai ba ƙaramin murna zai ji ba idan ko ja ji murna kai ma za ka zi dadi a ranka a ce wane ne ja sa wannan jake murmushi yau koko jake dariya ai abin farin ciki ne a gare ka kuma abin alfahari ne a gare ka da kuma ƴan uwanka a ce koda makaranta ne ka koja ma wani karatu an koja muku shi bai ija ba kai ka ija ka koja mai ba ƙaramin farin ciki zai ziba zai ze jana gaja ma sauran ɗalibai ai wane ne ja koja mun ku ze ja ija zai koja muku kowa zai zo a roƙe ka ka koja musu kuma inka koja musu a sa maka albarka waɗansun su ma harda ɗan abin ƙwala ta za a ɗan ba ka kyauta a gode maka saboda abin da malami ja karanta musu ba su gane ba ama kai ko ɗan uwansu da kai musu sun gane za su zi dadi sosai a ran su dan haka jama’a a kula a dinga taimaka ma mutane koda baka san mutum ba koda a ce babban mutum ne ka gani da kaja kadan taimaka mai ka karɓe shi za ka samu ladan taimaka ma mutane jana da matuƙar muhimmanci a cikin rajuwar ɗan adam sai ka ga ma arzikinka na bunƙasa rajuwarka tana tafiya komai dai dai dai dai lafiya lau saboda taimaka ma mutanen da ka ke ji saboda mutanen da ka sa suka ji murmuu shi koda baka san su ba addu’an da za su ma ba kasan bakin waje addu’a take karɓuwa ba don haka aji hatara a dinga taimako jana da kyau sosai a cikin al’umma kuma jana rage talauci a cikin al’umma jana bunƙasa al’umma sosai sosai

Akwai biki kala-kala a duniya. Akwai bikin murna, akwai bikin aure, akwai bikin murnar cin jarabawa, akwai bikin murna cewa an samuu wani muƙamii a wurin aiki, ko kuma an ʧi riibaa a ʧikin kaasuwancin da ake yi. To biki dai idan mutum zai yi shi, wani yana kashe kuɗi sosai, wani kuma ba sai ka kashe kuɗi sosai ba. zai yi shi, wani yana kashe kuɗi sosai, wani kuma ba sai ka kashe kuɗi sosai ba. Kumaa idan za a yi biki ana gayyatar dangi da abokan arziƙii. Idan aka gayyaci dangi da abokan arziƙi za a yi dafe-dafen abinci da kuma su lemu, a haɗa su lemunan gargajiya, wasu har da lemun kanti duk za a sissiyo irin na kwalban nan. Za a dafa shinkafa kamar irin dafaa-duka, za a dafa shinkafa da miya, a dafa su taliya wasu ma har da su ɗan-wake duk ana yi a wurin biki. Idan aka zo za a ɗebo irin masu waƙa da ganga na kiɗa a zo a sha rawa a yi ta kiɗa bayan an gama a zuba ma kowa abinci ya ci. Idan aka gama cin abinci aka sha lemu a ƙara baza baya a yi rawa. Bayan an ƙara gama rawa sai a zo wurin wanda aka zo taya murna a taya shi murna a yi mammai addu’a, waɗanda suke da abin da suke so su basa sai su babba sa, waɗanda ba su da shi kumaa sai su ba da kuɗi. Waɗanda ba ma su da kuɗin su kuma sai su ma mai shi addu’a. Idan ka ma mai shi addu’a, idan aka gama sai a ɗan taya wanda aka taya murnar aiki kar a tafi a bar ma mai shi duka aikin gida, a ɗan taya shi ɗan wanke-wanken nan da ɗan share-share da ɗan goge-goge kaafin kowa yayi sallama yayi gaba. Wai irin wannan biki ana yi ne ga kowa da kowa. Idan ma matar mutum ta haihu zai iya gayyatar mutane a zo a yi bikin suna a gida.